Salo ban ka kalli n zaya ŋɔ bɛ zala bɛ jema duu gbini ka sheba be zuɣusaa ka sheba nyɛ ban be gbinni ka bɛ jema duu maa kama nyɛ zaɣa dozim ka bɛ gbinni na lora dibaayi bee dibaata ka di zaya ka di kama nyɛ zaɣa sabinli

kom m-bɔŋɔ ka di nangbuni kpaŋa salo kuli teei m-bahi luɣili kam bɛ nyɛla paɣaba ni dabba ka shɛba nyɛ ban doya amaa bɛ zaa nyɛla gbaŋ' piɛla ka yili kara nyɛ din baɣi kom maa ka tihi gba lan nyɛ din kɔ n-gili ba.

Niriba n zaya ŋɔ ka niriba ayi nyɛ ban be biɛ sunsuuni bɛ nyɛla ban piri boaɣasa binyera ka pili di zipila ka sheba gba nyɛ ban pili binyera maa ka nyɛ ban be di nyaanga bɛ zaa lee nyɛla gbansabla.

Ashipti duu m boŋɔ paɣaba ni dabba m be dipuuni ka bɛ so nyɛ ŋun ʒi tooni na ka yela daliya ʒee ka zaŋla bini n tam teebuli zuɣu ka lala bini maa kama nyɛ zaɣa piɛlli.

Niriba ata n zaya ŋɔ bɛ zaa nyɛla paɣaba noli ka yino koona ka niriba ayi nyɛ ban paɣari ŋmana ka bia so gba nyɛ ŋun kuriya ka teebuli nyɛ din za bɛ nyaanga.